Duu puuni m-bɔŋɔ duu maa puuni mi kuɣusi ata n-ʒiya ka kuɣusi maa kom nyɛ kuɣ' ʒɛhi ka teebuli ʒe di sunsuuni ka firiiji ɡba zaa ʒiya ka TV ʒiya ka bɛ mali duu maa viɛnyɛliŋɡa

Bipuɣunsi nʒiya ka di nyɛla bi ʒila ʒila ka di nyɛla kaya ni taada soya nachiinsi zaa ka bi mali shili n di bi maŋ viɛnyɛlinga bipuɣunsi maa paai bipuɣunsi pia bee n gari kaya ni taada niɛma ka bi yɛ

Paɣa mini o bihi ayɔbu zaasa n-laɣim be duu bihi ayɔbu maa bihi ata n-nyɛ bidibisi ka bihi ata gba zaa mi nyɛ bipuɣinsi ka bipuɣinkpɛma sani maa gbubi bindirigu laa ka ŋmaligi li n-kpana

paɣiba laɣim n-ʒi kpe ŋɔ paɣiba mi laɣimmi ka di nyɛla kom toobu shee ka bɛ ʒia maa waana ni ka bɛ toori kom maa so n-ʒia n-gbubi waana maa zuɣu maa n-zuɣira ka che ban gba zaa mi ʒia n-toori li shɛba n-pun tooi ʒi n-ŋmaligiri chana kodu tihi gba zaa ʒe di puuni

Kuli noli m-bɔŋɔ kuliga maa mi nyɛla kuli shɛli bɛ ni duɣira ka sɔɣa ʒinʒiya ka bɛ zali zali kuɣusi ka shɛba do kuɣusi maa zuɣu di yi nyɛla o duɣimi ka di wum o ka o yina ti ʒini nimaani n-vuhi ka di ka nyu.

kulugunoli m-bɔŋɔ maa Dubai kulugunoli m-bala ka saamba dugbera be nimaa ni ka saamba tooi yiri tinduya n-chana nimaa ni ti gbera ka yiri ti ʒiini kulugu maa noli n-tooi ŋmɛri pɔhim ka dira paɣaba mini dabba zaa n laɣim ni maa ni maa

ghana jintɔriba palimeenti duu puuni m-bɔŋɔ ka salo galisi pam paɣaba ni dabba zaaha bela di puuni ka shaba ye neem' piɛla ka shaba ye daliya shaŋa ka di nyɛ kɔŋkɔba ka bɛ tɔri jina bɛ ni yɛn gbaai sham ka tiŋgbani maa biɛhigu chaŋ tooni

Kɔhimma ni damma shɛɛ mbɔŋɔ paɣaba n zoogi kohimma maa shɛɛ bini shɛŋa bini kohiri maa n nyɛ leemu gonda paya karɔti ni nanzuu balibu kam zaaha pu zuri ka bi tooi kɔhiri maa.

wa' wabo shee m-bɔŋɔ ka bihi anu be waa maa puuni bɛ m-i zaa ha ku ɡɔbimi ka che nyɛhi ka bɛ so ɡbubi zuli ka che bambala maa bɛ bi ɡbubi zuya ka bɛ zaa ku-- niŋ nimmɔhi war

Yoɣu ni n boŋɔ ka salo bɛ loori puuni n yuuni linliha o ni kpɛ n bɛ loori maa puuni n kana ti paagi gbuɣunli ka gbuɣunli doya ka bi ʒɛya lihiri gbuɣinli maa ka ŋmaharo foto nima lala anfooni n boŋɔ maa

Kuliga m bɔŋɔ kuli titali n nyɛli ka di nyɛla zahim gbahibo shee n nyɛli doo mini paɣa ni bia n ʒimi ka do so be bɛ tooni n gba ŋmaari ba anfooni tI nya ka tinduya filaakinima ka di lo ŋarima kuliga maa noli ka di niŋ viɛlim pam zaŋ ti

Kootu puuni m boŋɔ kootu maa puuni niriba anu n ʒia dabba anahi ni paɣa yino ka so be adaka puuni ka bɛ yeri o ka o poripori ka so ʒia ka teebuli ti o tooni ka kom be kalo nima puuni tam o tooni.

laati tuma yili nima m-bɔŋɔ ka bɛ kpe m-be bɔɣati ni niriba ayi n-kpe m-be bɔɣati maa puuni m-maani zuɣusaa laati zuɣusaa laati maa di maʒini ka bɛ maana di kala alaafee ka bɛ zaŋ ba ʒili ka bɛ maani li ka bɛ zaa yɛla di liiga waɣila ka pili zipil' piɛla

Bipuɣiŋga n-ʒiya o mi yɛla sitira ʒɛman' sitira ka o ye n-kuli di omaŋa ʒi di puuni ka siliminsi gba zaa be o nyaaŋa siliminsi paai siliminsi anahi n-ti pahi gbansabila m-pahi bipuɣiŋga maa zuɣu ka o diri omaŋa

yiya m-bɔŋɔ yiya maa mi nyɛla anashaara yiya n-nyɛ li ka bɛ me li n doli sariya ka palli tim n-yi di sunsuuni ka loorinima be palli maa zuɣu n-chana loorinima ayobu zaa m-be palli maa zuɣu n-chana